voilà salaamaaleykum man maa ngi tudd Pierre Badiane man maay chef de service <hesitation> départemental développement rural maay chef SDDR bu Linguère

merci Sow semence certifiée mooy semence bi nga xam ne daal am na service yi nga xam ne adapté ñi nga xam ne daal ñoom ñoo sa seen kii daal xarañ ci loolu ñoo koy saytu semence bi nga xam ne daal jiw bi nga xam ne dañ ko saytu maanaam ci baaxaayam bi maanaam xam nga semence xam na condition nga ngay def semence gerte certifiée mooy dañu ko xool <breath> ñu ne sa jiw bii amul raaxul jiw bii <hesitation> baax na dafa jógee ci beneen niveau mu ñëw ci niveau bi parce que certifiée <breath> mooy services yi moom <hesitation> d' abord ay bases lay doon recherche bi daf koy defar ingénieurs yi ñi nga xam maanaam ñi nekk agriculture ñi nekk ISRA ñi defar ba ñu créé ko léegi multiplié semence yi ñoo koy jënd ñëw lëkkaloo ak <hesitation> service technique yi ñu béy ko léegi soo amee base bu njëkk a génn bi base bi nga béy ko ñu defar ko dañuy def épuration li ñuy ne épuration dañ koy topp di xool ndax aul beneen xeet bu génne ci biir parce que gerte bi mën na jaxasoo ñu xool ko ndax respecté na normes yi du am tool bu jege su nekkee gerte gerte accepté na mu xaw a jege mais su nekkee dugub am na distance bi nga xam ni daal foog mu am ko parce que sinon dugub bi base la bu ñu ji nii bële tout volant gunóor yi ñuy fécondé mën nañu jógee fële ñëw fécondé fioi suba nga récolté ko xool ko parce que doo ko doo xam nga ne ah semence bii certifiée la nga ji ko beneen xeet dugub génn ci loolu moo tax am na norme distance bi nga xam ne daal bu ñu respecté entre ñaari tool bu bokk ci kii bi waaw c voilà ak bu bokkul

parce que semence boobu semence bu bu bu garanti la dañu ko certifiée comme quoi service bi certifié nga ne certifiée ne semence bi baax na jiw bi baax na <breath> parce que fii la jógee ci noyau bi mu ngi ci N1 N1 bi mooy premier niveau bi donc semence bu ñuy xamle daal sellectionnée boobu la ñu ne sellectionnée surtout la Disem la division des semences ñoom seen ma seen xam-xam dafa màcc ci certification parce que dañu koy testé le pouvoir germinatif ñu xool ndax amul semence est ce que sax pure na amul jaxas ba ñee d' accord ñu bind këyit comme quoi cette semence là on certifie que semence bii baax na te tel niceau la donc loolu mooy semence certifiée semence bu ñu gëstu

bon xam nga boobu mooy boobu la ñu ne la selection massal da ngay tànn ci xool ay groupe rek nga tànn foofu ay nit yu ponkal nga yóbbu nga ne lii ma def ko jiw bu baax donc xam nga soo xoolee soo demee si selection bi nga xam ne daal dafa xaw a compli bu ñu nee petit grain am na technique bu ñu avant ñuy selectioné <breath> mais soo jëlee sélection massal yow da ngay ñëw rek nga xool tool xool kii yu ponkal yi nga jël ko mais yu ponkal yii xamoo ban dugub moo ko jur da ngay gis mu nit mu ponkal mu dem nii di dem nga ne ii moo kii ponkal na kii baax na ji <breath> xamoo moom lu mu <hesitation> mb ci biir xamoo kan moo ko jur yow xam nga jigéen bi ko wësin mais xamoo papaam ndax papaam kuus kondoroŋ la ci maamaam yi te su nekkee kuus kondoroŋ ci biir gène yi génétique bi génétiquqemnt mu ngi ci biir peut être feeñul léegi soo ko je soo ko joxee jabar même jabar ponkal mën na la amal doom bu ndaw parce lu lu mu ëmb day feeñ te kële jabar bële mën na am i tam moom papaam ku gàtt la yaayam moo ñool léegi soo ñëwee si ñaar yooyu ku nekk am na gène bu gàtt parce que seen maam ñoo ko yore seen baay mais bu ëpp doole bi moom moo feeñ loolu moo tax mu ponkal <breath> léegi ñaar yii soo soo leen boolee nga ñëw boole ko bu gàtt bi su tasee ak bu gàtt bi mën ngaa <hesitation> bu ndaw ñu ne pourtant waajuram ay ponkal la ñu mais moom dafa tuuti et pourtant ñoo ko jur dafa mel ni <hesitation> loolu moo tax ñu ne <hesitation> selection yow da ngay jël dugub bu ponkal nga jël nga yóbbu dem nga dem ji ko est ce que tool bi yëpp da ngay am dugub yu ponkal c' est pas possible <laughs> soo defee lépp da ngay am dugub yu ndaw donc ce qui veut dire que c' est pas pur defuñu selection fixer wu ñu <hesitation> lignée boobu foofu ay lignée la moom ay scientifiques ñoo koy def <breath> dañu koy fixer donc ce qui veut dire que jiw boobu soo ko jiyee da ngay am li nga xam ne daal lu ñu la wax léegi soo ko jiyee ren mu sax nga góob déwen nga ji ko premier niveau 1 parce que base bi la ñuy ji ñu selectionné foofu ñu andi ko ñu ne semence certifiée R1 ñu xool ko yëpp après ñu ne d' accord semence certifiée <hesitation> R1 <breath> nga jënd ko ay 200 et quelque parce que moo gën a <breath> moo gën a cher nga yóbbu dem ji première année bi da ngay am rendement bu baax nga respecté conditions yëpp parce que rendement du tout court taw na jiw naa déedéet ou def naa engrais déedéet da ngay xool ban période nga ji ban waxtu lay taw ndax guddi oubien bëccëg parce que day influé ci installation bi leeraay bi suy taw day lëndëm taw dëgg day xiir te xiinee du am naaj te garab yi dañuy soxla naaj pour ñu defar seen kii bi donc chaque jour mu taw bëccëg chaque jour mu taw di xiin di xiin di xiin <breath> day dem dem dem ba waxtu bi ngay def rendement bi ñu ne daal non dafa faible mënul kii parce que lu ñuy lekk bëriwul lu ñuy togg bëriwul taw bi rek moo kii mais taw guddi bëccëg day leer naññ ndax man <hesitation> da ngay xool xob yi rek nga xam ne garab yi kontaan nañu donc soo jiyee semence boobu première at bi selectionneur génneel la ko base bi la jël mu <hesitation> kii ko ba ñu sytu ko yëpp yëpp ñu ne baax na R1 la yow nga jënd jël R1 ji <hesitation> soo góobee rek am nga R <hesitation> R2 nga denc ko ba déwen nga ji ko nga am R3 normalement R3 boobu soo ko jiyaatee waroo denc ji parce écrémé lay doon <breath> léegi doole bi wàññeeku na dañ koy certifié mais certification bi at bu nekk war nañu ko certifié mais du benn niveau bi la niveau 2 rek la yem kenn du certifié niveau 3 parce que niveau 3 soo ko jiyaatee rek écrémé ngay am rendement niveau 1 base moo ëpp rendement niveau 1 niveau 1 moo ëpp rendement niveau 2 niveau 2 moo ëpp niveau 3 niveau 3 moo tane écrémé boobu yëpp doole bi jeex na war nga changé ji nga dem jëlaat beneen semence certifiée niveau 1 nga ñëw ji donc par 2 ans ou 3 ans war nga changé ji soo ko dencee rek ça ne veut pas dire war ngaa changé ji

bon comme nu ma ko waxee certification bi waa Disem la division des semences parce que bu njëkk ba ñoo nekkoon yu ñu ne service semencier sa service semencier seen slogan pour nga am une bonne production foog nga am semence certifiée on dit toute production une bonne production passe par les semences certifiées ba bu certifiée par la DPCS <breath> direction de production et du contôle des semences moo amoon léegi léegi c' est division la Disem maintanant au niveau des DRDR am na division semence comme Louga fii amul mais au niveau des DRDR am na division semence donc division semence ñoom ñooy topp tool yi nga xam ne dañuy déclaré admission au contôle nga bëgg a am semence certifiée nga ne admis production de de semence foog nga def admission au contrôle de nga bind <hesitation> hors superficie ñaata ngay war a ji <breath> soo jiyee ba pare dañuy xool tool bi num positionné pour ñu xool ce qu' on appelle épuration comme sax boobu la ñuy kii ñu xool la ñu déclaré ko mën nañu ko classé déclassé suñu xoolee daal ñu ne c' est pas respecté dañu koy déclassé am na si bi nga xam ne dañu koy déclassé ñu ne tool bi baaxul ñu mënuloo mënuloo si génne ji baaxul <breath> léegi bu ñu téye bu ñu jàpp boobu la ñuy génnee ji bi respecté ko def ko lépp conditionné ko dem testé ko xool ko parce que semence bi nga ne semence baax na foog nga am un pouvoir germinatif maanaam kattan pour mu sax mooy pouvoir germinatif <breath> am na tam vitesse de germination gaawaay mu sax xam nga jiw bi mën na baax mais vitesse de germination bi day yéex ci temps te ji na vitesse bi da ngay jëfë da ngay ji nga gis bii génn na bii génnagul mais su nekkee semence certifiée lépp très souvent baax lépp day génneendoo même su amee différence du bëri ay 1 jour 2 jour ñëpp génn kii su génnee tey 2 ou 3 jour beneen bi génn mais <hesitation> da ngay ji ba pare nga toog ay 2 ou 3 jour 4 jour nga soog a benn bi commencé di génn nii donc semence yu baax yi noonu la day génnandoo pratiquement vitesse de germination acceptable pouvoir germinatif dañu lay wax ci téeméeri doom bu may ji nangam ñooy sax te foofu yëpp da nga koy def parce que loolu moo lay mën a prévoir ñaata kilos nga war a ji parce que su nekkee ci téeméeri doom 80 ñooy génn <breath> avec 80 pour cent de germination <breath> donc ñaar fukki doom yi yëpp <hesitation> baaxul nga jël 100 kolos ñu ne pouvoir germinatif 80 pour cent maanaam soo jëlee bërigo nga ji ko maanaam ñaar fukki ñaar fukki kilos du du sax loolu la tekki donc dañu koy xool pouvoir germinatif <breath> su nekkee nga jël bërigo nga ji ko 50 rek sax c' est pas la peine baaxul mais jusqu' à 80 pour cent baax na baax na

ah en tout cas daal du ma ne de amul du ma ko wax parce que du ma ko topp mën na am fu am ay gal-gal mais normalement su nekkee semence bi nga xam ne daal béykat bi da koy jëlee ISRA loolu amul loolu su fekkee da nga koy jëli ISRA loolu amul loolu oubien mu dem directement ci oragani organismes yi nga ne ñoo yor production des semences xam nga su demee ISRA ñoom base la ñu koy jaay ISRA base la ñu koy jaay base bi moo gën a cher léegi moom su ñëwee ci moom moom mooy def production de semence am mu respecté les normes mu def production de semence deful production de semence pour mu jaay <breath> parec que su nekkee day def production de semence pour mu jaay foog mu respecté ay normes te services yi dañuy ñëw xool tool bi mais soo toogee fële nga ne waaw semence certifiée laa yore lii ak lii jënd naa lii base bi waaw mën nga jënd base mën nga jënd base normale mais respecté woo processus bi de production de semence parce que kenn gisul sa tool foo ko def est ce que dendeewul ak beneen tool bi nga xam ne daal lu ñu ne fécondation maanaam wéñ yi ñooy ñëw laal <hesitation> kii bi fii mu ñëw les fécondé xawma nu ñu koy waxee ci olof mën na jógee fële ci tool bële tool Mademba moom variété :!fra Yacine la def mu ñëw ci sa tool variété :!fra melex voilà voilà

yow soo ko góobee doo gis Yacine de bala nga gis Yacine nga jiwaat ko donc dafa mel ni mango bi nga xam ni daal da nga koy witt lekk ko mu neex nga ne da nga koy ji soo koy ji nga soog a gis ban xeetu mango la mais bii xoox bi ngay lekk nii boobu la yaay ji boobu la mais doom ji soo ko jiyee boo ko jiyee du benn mango mooy sax parce que moom poly !fra ambrine la mango en pagaille ngay sax mais doo xam est ce que mango boobu la oubien bii la loolu moo tax ñu ne gréfé donc gréfé foofu dafa mel ni nga jënd à chaque fois nga jënd bâche nga def ko parce que fi nga koy ji sa gerte bi doo respecté gerte Mademba mu ngi nii <breath> yow sa gerte certifié la niveau 1 la oubien base nga ji pour nga am niveau 1 defoo ko pour nga jaay ko mais da nga ko def pour nga am sa semence bu baax Mademba mu ngi nii toolam yéen a dende doo ko ne Mademba puusal fële déedéet seen tool ñoo dende toujours foofu rek nga ko mën a def nga def ko mais luy jógee fële di tóotóor mën affaire bi mën na jógee fële ñëw gunóor yi fécondé foofu <breath> ñuy wut pollen bi mu daanu foofu mu fécondé <breath> mais bala nga xam ne daal beneen variété mooy sax <breath> jiwal bàcc ko nga dindi ji après nga dem jiyaat ko voilà soo ko jiyee année prochaine moom ngay gis ci doom yi nu muy mel parce que soo xoolee si tool yi très souvent da ngay gis des fois doom ay ñett gerte bu am ñetti doom mais boobu jiyoo ko voilà c' est comme ça

bon dèjà prix yi bokkul prix yi su bokkee rek qualités yi bokkul qualité bi bokkul donc non cert non certifiée boobu la ñuy ne écrémé da ngay dem marché rek nga jënd amul benn contrôle processus contrôle <breath> moom moom jeexal na par parcours am da nga xam ne daw na ba jeexal c' est fini mu ngi foofu si circulation bi foofu parce que kenn <hesitation> ci rendement bi day ute ci rendement bi <breath> semence non certifiée day ute ci rendement bi par rapport ak semence certifiée bi nga xam dañoo topp processus bi donc moom mooy différence bi bii ci rendement bi la ak ci prix bi parce que soo demee semence certifiée R1 ou R2 li ñu koy jëndee ëpp na 200F xaw ma 280 xaw ma 200 lan ëpp na donc semence écrémée 140 parce que xam nañu valeur semence écrémée xam nañu valeur semence certifiée loolu moo tax prix yi bokkul état bi su koy joxe nii nii la koy jaayee béykat yi 140 parce que kiiwul R3 150 R2 moo gën a cher mën na dem ba 200 ou 200 et queslques et bases yi bases yi ainsi de suite donc semence non certifiée différence bi ak bële parce que bële paasewul au contrôle donc pouvoir am dooleem wàññeeku na jeex na fu ñu ko war a yemee jeex na romb na R3 donc moom dañ koy jaay comme sax dallu marché mais semence certifiée moom dèjà dañ ko contrôlé

bon xam nga gerte yow ku ne lu bëri dama ne damay ji affaire bi amul xam nga gerte foog mu dem dans les conditions pour nga am rendement bu baax xam nga foog nga def différence bi étude bi pour nga ne soo certifié gerte bi nga suivre les conditions mën nga am rendement peut être ay 500 kilos 600 kilos hectare mais tant que processus bi defoo ko mën ne da ngay am tant de kilos à l' hectare mën ngaa am 300 kilos 500 kilos ou <hesitation> 400 kilos hectare fi nga waroon a am 700 800 nga am 500 kilos donc certifié bi donc certifié bi du ci rendement bi mu nga fa rendement bi rendement faible la ngay am l' arachide écrémé rendement faible ngay am ngooñ ngay am rendement faible mais semence certifiée rendement bu baax ngay am nga topp processus bi soo ko respecté suuf si baax na parce que rendement bi du du du du du jiw bi kese jiw bi mu nga fa date de semis mu nga fa <breath> ñax bi mu nga fa taw bi mu nga fa quantité de pluie bi nature su suuf si mu nga fa lépp mu nga fa guóor yi ñu nga fa loolu yëpp mooy joxe rendement bu baax léegi su nekkee certifié rendement bi day gën a baax su nekkee écrémé écrémé mooy dooleem jeex na dooleem jeex na loolu moo tax mu yomb parce que xam naa ne rendement bi mënul dem dem ba raw rendement <hesitation> certifié ci même condition fi mu koy fi mu koy béyee dans les même conditions

jiw bu nekk ñu bu que ça soit ñebe am na ñebe certifié am na dugub certifié am na gerte certifié am na maïs certifié am na sorgho certifié yooyu yëpp am na certification semence certifiée mooy semence bu jaar ci benn processus boobu la léegi qui n' est pas cet ordinaire mooy jeexal na processus bi moom kenn dootu ko dugal ci projet moom génn na su ñu ko certifié am na day jaar ci processus bi jusqu' au niveau 3 niveau 3 lay jeexal soo ko jiyaatee niveau 3 léegi génn na processus bi dem na léegi ñoom ay certification bi souvent ci niveau 2 semence certifiée iveau é parce que soo ko jiyaatee rek niveau 3 lay génn dernier étape dernier étape mooy contrôle bi dernier étape donc semence yii yëpp am na certifié parce que am na chercheurs yi nga xam ne daal ñu ngi fa ISRA ñoom seen xel dafa màcc ci loolu ay dañuy gëstu pour produire des bases ay ay noyaux génétique lu ñu créé mooy noyau génétique ñoom ñoo koy denc ba pare ñu ji ko pour am ay bases léegi ñuy dem foofu ISRA mooy yuy dem ay base dañ koy testé partout un peu partout dans les stations <breath> après ñu andi ko à milieu paysan milieu paysan dañuy contrôlé milieu paysan par ay lignes la ñuy def oubien parcelle élémentaire bala ñuy jaay ko béykat yi foog ñu génnee ko testé ko ci yeneen béykat ñu respecté conditions yi ba pare ñu soog ko jël delloo ko dem testé ko étudié ko conditionné ko ñu jaay ko béykat yi producteurs yi di semence ñoom dañuy def lu bëri mais chercheur yi par parcelle yu ndaw rek lay def noyau bu ndaw rek lay def mu ñëw testé ko ba mu baax génne ko base bi ñu jaay ko yóbbu ko ci seen laboratoires yi def ko ay sachets lépp étiquette yëpp ñu bàyyi ko ku ñëw pour jënd nga ne jëndal base bi yow da ngay produire semence nga dem fekk yeneen service ñu wax la ni ngay def ba nga produire ay semence grande quantité fële quantité bu ndaw rek ngay jënd base bi nga soog a ñëw ci organismes yi producteurs de semence ay Kopakem Kepakel <breath> et bu ñu def ñebe bi ay <hesitation> xaw ma les kii de Louga là Kell Guèye ay les coopératives là ñu def noonu Fapal ñoom ñooy def producteur de semence en pagaille ñebe bu bëri foofu lay jógee

en pagaille ci non ci département bii amul producteur de semence produits yi

non mais fii ñebe amul ci département bi Louga lay amee dañ ko jëlee Louga andi ko voilà Louga nga koy jëlee andi ko <breath> gerte bi am na Cheik Bara <breath> moom day jëlee R3 ñëw fii oubien R2 am ñu mu koy jox pour produire des semences

voilà ku soxla mën nañu ko tegtal mu dem xam nga ñoom soo ñëwee rek këyit la ñu lay jox su nekkee base nga soxla jarul nga dem ci région bi demel ISRA demal CNRA Bambey CNRA Bambey oubien nga dem Saint-louis ISRA Saint-louis <breath> boobu da ngay ña am base mais producteur yu semence yi fii ci ci région bi <breath> ñoom ay niveau 2 la ñuy produire ou niveau niveau 1 ou niveau 2 la ñuy produire jusqu' à niveau 3 mais du ñuy produire base ñoom da ngay jënd base nga kii ko produire ay R1 les bases fan lañ koy produire ISRA

variété yi ma la wax yëpp <breath> variété ñebe variété gerte variété dugub <breath> lépp am na ay bases ku ko soxla même at bu nekk nga ne damay ji base soo amee xaalis bi da ngay jënd nga ñëw ji pour nga produire sa semence bopp <breath> pour nga mën a am rendement parce que loolu léeg-léeg ak changement climatique yi <breath> li ngay def war nga séntu rendement bu baax donc da nga war a xam ni nga koy defee parce que ak coono bi ngay am ci changement cliamatique bi soo xiifee doo ko attan donc foog nga nga suur suur bi mooy lan nga béy mu génneel la li nga soxla te bala nga béy mu génneel la li nga soxla <breath> jël variété yi nga xam ne daal gaaw na ak baax na gaaw na baaxaay bi mooy mu jox la rendement bu baax rendement bi nga soxla parce que sinon suñu amoon variété yu baax su boobaa nga béy 1 hectare comme ñebe nga am côté 800 kilos boobu baax na trop mais suñu rendement yi dafa faible parce que soit suuf si dafa dee <breath> soit li ñu ji moo nekkul des semences selectionnées c' est ordinaire selectionnée donc semence selectionnée <breath> quelque soit ni ngay def kii bi rendement bi mënul yem ak rendement bi nga xam ne daal <hesitation> rendement variété selectionnée donc soo amee rendement bu baax nga xam ne nag su ma defoon variété selectionnée da ngay gën a sama rendement day gën a yokku parce yow da ngaa rendement bi nga am nii wala nga def ko comparaison <breath> peut être daaw béy naa hectare ma am lii ren béy naa hectare ma am lii <breath> foog nga mën a def comparaison bi mais mën a def comparaison bi beneen en beneen niveau ñaari niveau yi parce que béyoo ko béyoo ñaari niveau yi te même soo béyee ñaari niveau yi est ce que ci suuf yu bokk nga béy

ok man <hesitation> recommendation yu ma war a jox béykat yi sama mbokk yi ñu jéem a jege ñu soppi seen jiw gi sa xam nga lépp sacrifice sacrifice la lépp sacrifice la ku bëggul investir si mbéyam wi doo gis njëriñ li toujours da ngay kot-kot du dem lu mel ni oto soo bëggulee def pièces yu baax da ngay chaque jour panne rek li ngay encaissé si clients yi day delloo ci oto bi donc soo bëggee réussir si sa activité da ngay def moyen ci biir nu mu mënta toll def ko foofu parce soo nee damay jënd base ma am 50000 xaaral ma dem 50000 ma jënd ñaata kilos la ñu lay jaay même su la joxee 10 kilos ou 20 kilos andil 20 kilos yi soo ñëwee defal conditions yu baax parce que 20 kilos yi yow du 20 kilos yi kese nga soxla da nga bëgg a suba nga am leneen lu ëpp loolu donc nga toppatoo sa 20 kilos yi ji ko toppatoo ko nettoyé ko mu jox la gerte denc ko ba déwen nga def ko bala mujjantel bi kii ba bu dee saa soo ko defee rek première année bi soo ko jiyee soo génnee rek li nga li nga li nga depensé am nga koparce que nga jël 50000F nga jënd soit benn 50 nga ñëw ji ko mais yàlla su la dimbalee doo am 50 kese nga jiyaat ko déwen tool bu bëri ngay am après nga delluwaat jëndaat ay R1 cher na mais soo ko defee da ngay am lu ëpp loolu parce que benn <hesitation> graine su saxee ñaata doom lay jur ñaata doom lay jur ngooñ bi mu ngi noonu nga jël ko dundal ko ci temps bi ma ne temps bi bu ñu nekk nii ku xiif doo résisté doo mën a doo am kattan ba ci <hesitation> da ngay da ngay teel da ngay teel a garré <breath> donc changement climatique rangoor bi am na donc waruñu xiif ci tool soo gisee jiw bu sonn amul doole mais yu am doole yëpp fatt nañu foofu day day tooy ci biir mais yi nga xam ne daal amuñu doole naaj bi day dugg directement foofu day wow amuñu kattan donc ci changement climatique bi ñu góorgóorlu soppi suñuy doxin pour ñu mën a am lu ñu mën a lekk ñu mën a résister choc ñu mën a adopté wu tenir ci choc don,c loolu laa ñaan nit yi ñu ut jiw certifié au lieu ñu toog di xaar état bi état bi <breath> bul yaakaar ci état bi yaakaar ci sa bopp kuy ñëw dimbali la day gën a yombal sa liggéey merci